Oohi odho iikokoloki namwenyo ndjono hayi adhika unene momafuta nosho woo momilonga. Aantu ohaa kwata oohi, opo ya kandule po omukaga momagumbo, naantu yamwe ohaa landitha oohi, opo yi ilikolele iiyemo yokwiikwathela nayo moompumbwe dhakehe esiku. Aantu yamwe ohaa tekula oohi dhawo yoye noha yedhi tekulile muundama.

Enenevi Afrika olina iinamwenyo yomokuti oyindji shivulithe omanenevi omakwawo. Shino ohashi ya etele iiyemo sho aatalelipo tayeya kiilongo yayooloka yatale iinamwenyo ngaashi oondjamba noonkoshi.

Aanafalama mboka yena iikunino iinene ohaya tekele iimeno yawo momikalo dhili no dhili, dhimwe dho momikalodhika, ominino dhoka dha tulwa muumpugu wa yooloka, uuna kopomba kwa patululwa mpoka puna uumbululu oha puzi omeya noku tekela uumpungu mbuka.

Momeya ohamu adhika omaludhi ga yooloka giinamwenyo. Oohi odho dhimwe dho miinamwenyo myoka hayi adhika momafuta nosho wo momilonga. Oohi odhili pomaludhi no maludhi ga yooloka, dhoka hadhi adhika mefuta hadho hadhi adhika momilonga.

Namibia okuna omahala ogendji goma talelepo. Omahala ongashi etosha, efuta nombuga, pomahala ngaka ohapu adhika oondunda nosho wo oongulu moka atalelelipo haya vulu oku lala nenge ya vululukwepo, pomahala ngano aatalelipo ohaya vulu okulanda iikulya niikunwa.

Moondundu omo mu mwe mo mo ma hala moka aantu inaaya dhika omagumbo, oshoka ihamu mono omuloka gwa gwana nomu na oondundu odhindji aantu itaya vulu ya tunge mo. Moondundu ndhika aantu oye hole oku enda mo nosho wo aatalelipo, oshoka kamu na iinamwenyo oyindji.

iitekulwanamwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo kaantu. Iinamwenyo mbika ohayi tekulwa aantu ya mone mo iikulya noshowo iiyemo uuna ye yi landitha. Iitekulwanamwenyo ongaashi: iikombo, oongombe noondjuhwa.

Iikwamawawa moNamibia oyi li mo omaludhi nomaludhi. Iikwamawawa yimwe ohayi vulu okutekulwa, nayimwe oyomokuti. Iikwamawawa oya yooloka wo shi ikolelela komahala ngoka hayi kala. Iikwamawawa yimwe ohayi kala komafuta, nayimwe ohayi adhika pomilonga.

Aatalelipo unene mboka aatiligane, oye hole okuninga omathigathano gokweenda. Omathigathano ngano oye hole okuga ninga moombuga, moka kaamu na aantu nosho wo iinamwenyo oyindji mbyoka tayi vulu okuya etela oshiponga.

Oofabulika odho dhimwe dhomoongeshefa nenge omahala ngoka ga kuta aantu oyendji. Oofabulika odhi li pamaludhi ga yooloka. Dhimwe ohadhi longo niikwamboga noshowo niiyimati na dhimwe ohadhi longo noonyama dha yooloka ngaashi oohi.

Monale iimeno nomiti oyo yimwe iinima mbyoka yali mo oyindji muuyuni yo niinamwenyo. Monena omwaalu nguno ogwa ya pevi oshoka aantu ohaya tete po nokuyeleka po omahala ya tunge po omagumbo noshowo oongeshefa dhawo. Momahala moka kaamuna aantu oyendji ngaashi mokuti ohamu adhika iimeno nomiti odhindji ngaashi nale.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miinanywenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo nosho wo koofalama. Aantu ohaya tekula ondjuhwa ya monemo iikulya ngaashi onyama nosho wo omayi. Yamwe ohaya tekula oondjuhwa yedhi landithe po, ya mone mo iiyemo.

Momahala ngoka mu na omithitu dha thita ohamu vulu okukanena aantu ngaashi mokuti. Okukandula po shika, mokuti omu na omadhindhiliko ngoka haga ulikile aantu mpoka ye na oku enda, opo kaaya kane.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Aantu ohaya tekula oongombe opo yamone mo iinima ngaashi onyama, omahini, nombanza wo. Aantu yamwe ohaya tekula oongombe dhawo yene, nayamwe ohaya tekula yamone mo iiyemo uuna yedhilanditha po.

Shimwe hashi etitha aatalelipo oyendji moNamibia ombuga nefuta. Ombuga ndjino oyi na oondundu nomuntu ngele okwa londo ko oha vulu okumona mpoka ombuga nefuta lya tsakanena. Shino ihashi monika miilongo oyindji.

Oohi oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika monzo dhomeya ngaashi momilonga noshowo mefuta, aantu yamwe ohaya kokeke oohi dhayo yene moondama, mondama muno aantu ohaya dhipelemo iikulya.

Menenevi Afrika omuna iinamwenyo yomokuti oyindji. Iinamwenyo mbika ohayi etitha aatalelipo miilongo moka muna iinamwenyo mbyoka shoka hashi etitha iiyemo moshilongo. Iinamwenyo yomokuti ongaashi oondjamba noonkoshi.

Aanafalama yamwe oyena iikunino iinene moka haya kunu noku kokeka iilikolomwa ya yooloka shino ohayeshi ningi ya monemo iikulya yawo yoyene noshowo ya monemo iiyemo uuna yeyi landitha iikwamboga haya meneke ongashi oomboga uunonawamundesha nomatama.

Owowa oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka aantu ha ya li. Owowa oha yi adhika piiyanda uuna kwa lokwa kakele kushino, aanafaalam yamwe oha ya kokeke oowowa dhawo ndhoka ha ya li noku ka landitha po.

Namibia oku na ombuga onene. Mombuga muno oha mu adhikwa oondundu dhili pamithika dhayooloka dhimwe oonene nadhimwe oomfupi. Oondundu dhika oha dhi etwa po kombepo ndyoka ha yi kala mombuga olundji.

Aanafaalama ohaya tekula iikwamawawa y omaludhi ga yayooloka. Iikwamawawa ongaashi oonkanga, oondjuhwa noshowo oombaka . Iikwamawawa mbino ohayi tekulilwa miikuku moka hayi pelwa omeya nosho wo iikulya.

Miitekulwanamwenyo omwa kwatelwa iikwamawawa. Iikwamawawa mbyoka hayi vulu okutekulwa ongaashi oondjuhwa oombaka noonkanga. Iikwamawawa mbika ohai tekulilwa momagumbo moka hayi pewa omeya osho wo iikulya.

Momahala ngaashi oombuga, iha pu adhiwa oonduda popepi dhokulala nenge dhokugondja. Aatalelipo una taya katalela po mombuga ohaya yi mo niikulya, niipundi noshowo nootenda. Uuna kwatoko ohaya dhike ootenda dhawo dhika omo ya lale.

Namibia omuna oondundu odhindji. Oondundu dhika ohadji adhika pomahala ga yooloka moshilongo ashihe. Oondundu odhili pamithika tha yooloka, dhimwe oonde nadhimwe oofupi. Dhimwe oonene ma dhimwe ooshona. Oondundu dhika, dhimwe ohadhi vulu okulondwa kaantu.

Aanafaalama yiimeno oyeli pamaludhi gaali. Opuna mboka haya kokeke noku kuna iimeno yawo yene yokulya. Yamwe oyena iikunino iinene mboka haya kunu iinima ngaashi oomboga nomatama ndhoka ha ya kalanditha ya mone mo iiyemo.

Muuyuni wopaife mu na omashina gomaludhi nomaludhi. Omashina ohaga kwathele nokuninga wo iilonga yaantu iipu. Omashina ongaashi: gokufikila, gokuteta omwiidhi nosho wo ngoka haga yungula po iilya.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka aantu haya vulu okutekula. Aantu ohaya tekula oohi moondama, noshowo momithima, yedhi hupa. Oohi ohadhi pelwa mo nduno iikulya, na uuna dhakoko ohadhi kwatwa, opo aantu yamonemo iikulya, nenge yekedhi landithe po.

Iitekulwa namwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa moofalama noshowo pomagumbo . Aantu ohaya tekula iinamwenyo mbika ya monemo iiyemo noshowo iikulya. Iitekulwa namwenyo ongaashi oohi, iikombo noonzi.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu pomagumbo noshowo koofaalama. Oondjuhwa ohadhi tekulwa aantu yamone mo iikulya noshowo yiimonene mo iiyemo. Kondjuhwa ohaku zi onyama noshowo omayi.

Aanafaalama yiimeno oyeli pamaludhi gaali. Opuna mboka haya kokeke iimeno nelalakano lyokukuthamo iikulya yawo yene noshowo mboka haya kokeke nokumeneka iimeno oyindji opo yakuthemo iikulya noshowo ya monemo iiyemo.

Oohi odhi li pamaludhi nomaludhi. Oohi dhimwe ohadhi kwatwa momilonga nomomithima nadhimwe ohadhi kwatwa momafuta. Oohi ohadhi etele Namibia iiyemo sho hadhi ka landithwa kiilongo yilwe.

Namibia okuna ombuga onene moka hamu adhiwa oondundu nosho woo omamanya omanene. Mbika oyo hayi e ti tha aataleliipo oyendji moshilongo oshoka hayi longo ayihe yina oombuga nenge omamanya noondundu.

Momithima nosho woo momilonga ohamu adhika oohi dhomaludhi gayoloka. Uuna aantu taakwata oohi ndhino, ohaalongitha omikalo dhiili no dhiili, ohaya vulu yalongithe iishongo no haya vulu woo yalongithe oonete.

Omiti odhili omaludhi nomaludhi. Omiti dhimwe ohadhi tulako iiyimati mbyoka hayi liwa, nadhimwe ohadhi tulako iiyimati mbyoka ihayi liwa nadhimwe ihadhi tulako nando iiyimati yasha. Omiti ngaashi omiye, omabanana nomiti dhoomwandi.

Namibia okuna ehala hali ithanwa Etosha. Metosha ohamu a dhika iinamwenyo yo mo kuti, yo maludhi no maludhi. Iinamwenyo ongaashi: oonduli, oongolo, nosho woo oonkoshi. Ehala ndino ohali etitha aa talelipo oyendji moshilongo .

Opuna iikwamawawa mbyoka hayi vulu ojutekulwa kaantu momagumbo noshowo moofalama. Iikwamawawa mbyoka hayi vulu okutekulwa ongaashi oonkanga, oondjuhwa noombaka. Aantu ohaya iikwamawawa ya mone mo iikulya ngaashi onyama, oshowo omayi.

Oohi odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka aantu haya vulu oku tekula. Aantu ohaya tekula oohi ya monemo iikulya osho wo iiyemo uuna yedhi landitha. Aantu ohaya tekulile oohi moondama, moka ha ye dhi pele iikulya.

Iikwamawawa yimwepo ohayi vulu okutekulwa kaantu momagumbo nosho wo moofaalama. Iinamwenyo mbyoka hayi vulu okutekulwa ongaashi onyama nosho wo omayi.

Mombuga ohamu vulu mu higwe omahauto, omauro ngoka haga hingwa mombuga ogoludhi lumwe ngoka ihalu vulu okushuulila momavi ngika geli mo ogendji aataelipo uuna tayeya moshilongo ohaya vulu okuhumbatwa momauhato ngaka .

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo ndyoka hayi adhika moombyo dhomeya. Oombyo dhomeya hadhi adhika oohi ongaashi omilonga, omithima noshowo efuta. Aantu ohaya vulu yatekule oohi dhawo yene momithima noshowo moondama. Oohi ohaye dhi pele mo iikulya opo dhikoke nawa.

Pomahala gomatalele po ngaashi Etosha noshowo Efuta oha pu adhiwa oondunda dhoka aantu haya vulu okulala noshowo okutalele po. Olundji ohadhi kala dha nuninwa aateleli po mboka ta ya zi kondje yoshilongo noshowo mboka ta ya zi komahala giili kokule moshilongo.

Aawambo oyena oongundu dhomithigulukwakalo odhindji. Uuna tadhi dhana, komeho ohadhi yiko nuuntungwa muna iilikolomwa mbyoka yaza mepya. Iilikolomwa ohayi kala ngaashi, iilya, omakunde, noshowo omapungu.

Aanafalama mboka yena uukunino uushona ohaya tekele nomayemele. Aanafalama mboka yena iikunino iinene niimpungu oyindji ohaya tekele momikalo dhiili. Ohaya tekele nominino dhomeya ndhoka yaenditha miimpungu nodhina oombululu. Uuna kompomba kwapatululwa oombululu dhika ohadhi zi omeya nokutekela iimpungu mbyoka.

Aanafalama mboka yena iikunino iinene ohaya longitha ominino dhomeya mokutekela iimpungu niimeno, shino ohaye shi ningi oshoka iimpungu ohayi kala oyindji no ihaya vulu okutekela kooshimwe.

MoNamibia omuna oondundu nomamanya ogendji ngoka haga adhika mombuga. Mbika oyo hayi etitha aatalelipo oyendji moshilongo, oshoka iinima yimwe mbino ihayi adhika ko kiilongo yawo.

Kehe oshilongo oshina oondolopa odhindji. Moondolopa mono ohamu zi yimwe ndjoka oyo hayi ithanwa oshilandopangelo. Namibia okuna oshilandopangelo hashi ithanwa Ovenduka.

Namibia olina omahala ogendji gomatalelopo. Omahala ongaashi Etosha ,Efuta nombuga. Mombuga ohamu adhika omamanya nosho woo ondundu dhoka aatalelipo haya vulu okulonda.

Omambakumbaku ogeli moludhi lwoohauto. Ohaga kala ge na omatemo konima, uuna ku na omuloka nawa aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula evi ya kune. Ohaga longithwa wo okuyungula iilya ngele ya kukuta.

Oshikondo shokutalelapo moNamibia osho shimwe shoka hashi etele Namibia iiyemo. Aatalelipo oyendji ohaye ya moNamibia taya talelepo omahala ngaashi ombuga, etosha osho wo efuta. Mombuga omuna omamanya omanene nosho wo oondundu ndhoka aatalelipo haa londo.

Namibia oku na omahala gomatalelepo ogendji, omahala ongaashi, Etosha, Efuta nosho tuu Ombuga. Pomahala ngano nosho tuu popepi nomahala ngano, ohapu adhika oondunda ndhoka aatelelipo ha ya longitha uuna yazi ko ku talelapo.

Ombuga oyo yimwe yomomahala ngoka ga na oondunda dhokugondja popepi uuna aatalelipo taya yi mombuga ohaya yimo niikulya, iikunwa, iipundi oshowo uutala uuna ya hala okugondjapo ohaya dhike uutala mbuka nokukutumba kiipundi mbyoka taya li iikulya mbyoka ya etelela.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka aantu haya vulu okutekula. Oohi aantu ohaye dhitekula yamone mo iikulya noshowo iiyemo uuna ye ke dhilanditha. Aantu ohaye dhitekulile moondama noshowo momahala ga yooloka moka haye dhipele iikulya.

Iitekulwa namwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo . Iitekulwanamwenyo oha yi tekulwa kuze iikulya noshowo aantu yi imonenemo iiyemo. Iitekulwanamwenyo ongaashi oonzi, oongombe noshowo iingulu.

Uuna kwaa na omuloka gwa gwana ohashi etitha iimeno yi kukute po noyi se po inaayi tula ko iiyimati nenge iikwamboga. Shino ohashi etitha oshikukuta moshilongo. Epangelo ohali eta po omukalo moka aantu haya hawalekwa iikulya, opo ya adhe komumvo tagu landula.

Iilonga yaantu monena oya tetulwa komashina. Omashina ngano ohaga kwathele okuninga iilonga yaantu iipu. Omashina ongaashi goku teta omwiidhi. Monale aantu oyali haya tete omwiidhi taya longitha iilongithomwa koonyala, nena omashina ogo haga tete omwiidhi.

Miilongo yimwe kamuna omafuta aantu ohaya munu ihe oohi ndhoka hadhizi momilonga noshowo momithima. Opo yakaleke po oohi dhino aantu ohaya tekula oohi moondama noshowo momahala gayooloka , moka hayedhi pele iikulya noshowo okudhi tulilamo omeya gayela.

Efuta noshowo ombuga ya Namibia opena ompito yimwe mpoka ya tsakaneke shika osho hashi etitha aatalelipo oyendji moshilongo oshoka ihashi monika miilongo yi ili noyi ili.

Aantu ohaya kwata oohi momilonga noshowo momithima. Omikalo dhoku kwata oohi momithima dhino odhili omaludhi ga yoloka, aantu yamwe ohaya tege omeya gapwine yo yashuge niishongo noyamwe ohaya kwata oohi taya longitha oonete.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dhayooloka okutekela iimeno. Ohaya longitha omukalo gwokutekela nomayemele yo ohaya longitha omikalo dhokutekela nominino. Ominino ndhino ohadhi kala dhina oombululu nohadhi vulu dhi fulilwe kohi yevi nenge dhi kale kombanda.

Aatalelipo oyendji moNamibia, ohaye etithwamo kombuga. Mombuga ohamu adhika iimeno, noshowo iinamwenyo mbyoka ihaayi adhika komahala galwe. Mombuga omuna wo oondundu, nomamanya ngoka aatalelipo yehole okulonda.

Momilonga noshowo omithima ohamu adhiwa iinamwenyo ya yooloka. Iinamwenyo hayi adhiwamo ongaashi oohi no mahundju. Momeya ohamu adhiwa wo iimeno ngaashi omavo, ngoka aantu haya vulu okulya.

Momilonga noshowo momithima ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi nomaludhi. Yimwe yomiinamwenyo hayi adhika mo oohi. Aantu ohaya kwata oohi momikalo dhi ili nodhi ili, yamwe ohaya longitha iinima ngaashi oonete.

Aawambo ohaa pungula iilya mbyoka tayi zi momapya miigandhi. Iigandhi yonale okwali ya ningwa po komihuya noshowo kiiti. Monena iigandhi oya ningwa po koonayilona

Aanafaalama mboka ye na iikunino iinene, ohaya longitha omikalo dhiili dhoku tekela. Omathimbo oogamwe ohaya tekele taya longitha omayemele, olundji ohaya longitha ominino dhomeya. Ominino ndhono ohadhi vulu dhi pite kohi yevi nenge dhi kale kombanda.

Aanafaalama yiimeno ohaya kunu nokukokeka iimeno ya yooloka. Shino ohaye shi ningi ya mone mo iikulya noshowo ya mone mo iiyemo uuna ya likola shoka ya kuna. Iilikolomwa ongaashi oomboga, omatama noshowo omapungu.

Aantu oyendje oye hole okumuna iikombo oshoka oyo hayi iindjipala mbala. Iikombo ohayi tekulilwa wumone mo onyama, omahini nosho tuu. Aantu ohaya vulu okulanditha oshikombo shina omwenyo nenge onyama yoshikombo opo yimone mo iimaliwa yokwiikwatha nayo.

Omeya ogasimana moonkalamwenyo dhaantu, dhiimeno noshowo dhiinamwenyo. Aantu ohaya longitha omeya okutekela iimeno, okuyoga omalutu gawo niikutu noshowo okulongekidha iikulya pomalugo.

Aantu ohaa vulu okutekula oohi. Oohi ohadhi vulu okutekulilwa muundama osho wo momahala ga yooloka ngono aantu haa kala ya longekidha. Ohaye dhi pele mo iikulya osho wo okutula mo omeya ga yela.

Aatalelipo oyendji moNamibia ohaya etwamo kiinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbino ohayi adhika pomahala gayooloka limwe lyomomahala hamu adhika iinamwenyo mbino omEtosha. Iinamwenyo mbino ongaashi onduli, ondjamba noshowo onkoshi.

Aanafalama ohalongitha omiinkalo dhili nodhili mokutekela iimeno , aanafalama mboka yena iimeno noshowo iipungu oyindji ohalongitha omiinino dhomeya mokutekela.

Muuyuni omuna aanaafalama yopaali. Omuna aanafaalama yiimeno noshowo aanafaalama yiinamwenyo. Aanafaalama yiimeno ohaya kunu nokukokeka iikwamboga noshowo iiyimati ya yooloka.

Aanafaalama mboka yena iikunino yiimeno oyindji , ohaya tekele momikalo dhayooloka. Ohaya vulu okutekela taya longitha omayemele puumpungu mboka uushona, ihe piimeno mbyoka iinene ohaya longitha ominino dhomeya ndhoka haya kala ya ninga oombululu.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka aanafaalama haya tekula pomagumbo. Koongombe ohaku zi iinima oyindji ya simana ngaashi, omahini, onyama noshowo ombanza.

Namibia oku na iinamwenyo yomokuti yomaludhi nomaludhi. Iinamwenyo mbika ohayi etitha aatalelipo moshilongo nohayi adhika mEtosha. Iinamwenyo yomokuti ongaashi oonduli, oondjamba noshowo oonkoshi.

Koohi ohaku zi oOmega ndjoka ontihamano ndjoka ya simana momalutu gaantu. Aantu yamwe ohaya kokeke oohi dhawo yoyene moondama, omo haye dhi pele iikulya nosho woo omeya ga yela.

Aanafaalama mboka yena iikwamawawa oyindji, ohaye yi tekulile miikuku. Miikuku muno, omo hayi pewelwa iikulya osho wo omeya. Shino ohashi ningi oshipu opo ya vule ya kuthe ko omayi nuupu.

Aanafaalama yamwe oye na iikunino iinene kiikunino mbino ohaku kunwa nokukokekwa iilikolomwa ya yooloka ngaashi oomboga, uunawandesha noshowo omatama. Shino ohaye shi ningi ya kuthe mo iikulya noshowo ya mone mo iiyemo uuna ya kalanditha shoka ya likola.

Iimeno yimwe ohayi vulu yikoke moonkalo dhakukuta ngaashi mombuga nosho wo momamanya. Iimeno mbika ohayi vulu yikale nomwenyo nonando inayi mona omuloka ethimbo ele.

Oonkoshi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi adhiwa mehala lyEtosha. Oonkoshi ohadhi li oonyama ike, ohadhi kwata nokudhipaga iinamwenyo yomokuti iikwawo ngaashi oongolo nosho wo uumenye. Uuna inadhi lya ohadhi pelwamo oonyama kaantu.

Aanafalama mboka yena iikunino iinene ohaya landitha iilikolomwa yawo koofabulika. Moofabulika muno omatama ohaga yogwa noku pakelwa manga inaga landithwa koongeshefa ndhoka oonene ngaashi shoprite.

Aanafalama mboka yena iikunino iinene ohaa longitha omashina ga yooloka omashina ngano ohaga kwathele noku ninga iilonga iipu kaanafalama omashina ongaashi gokukuna oshowo goku pulula evi.

Etosha olyo ehala ndoka mwa edhililwa Iinamwenyo yomokuti, ehala ndika ohali etitha iiyemo moshilongo oshoka atalelipo sho hayeya yatale Iinamwenyo mbika, Iinamwenyo hayadhikamo ongashi, Ogoolo, Ookoshi Noondjamba.

Omiti odhili poma ludhi noma ludhi. Omiti dhimwe ominene hadhi vulu oku londwa nadhimwe omishona. Omiti dhimwe ohadhi tulako iiyimati, mbyoka aantu haya vulu okulya, nadhimwe ihaadhi tulako iiyimati yasha.

MoNamibia omuna efuta lyoAtlantic ndyoka hali etele oshilongo iiyemo. Iiyemo mbino ohayi yamo uuna aatalelipo yeya moshilongo ya talelepo efuta, na ohayi yamo wo uuna mwakwatwa oohi dhoka hadhi kalandithwa kiilongo yayooloka.

Aanafaalama yiimeno ohaya kunu nokukokeka iimeno momikalo dha yooloka shi ikolelela koludhi lwiimeno. Iimeno yimwe ohayi kunwa miimpungu yili pamwe noyimwe ohayi kunwa ya halakana. Iimeno ongaashi iikwamboga nosho wo iiyimati.

Elugo olyo limwe lyomomahala ngoka ga simana megumbo. Melugo ohamu telekwa ,nokulongekidhwa iikulya. Ohamu adhika iinima ngaashi iikulya noshowo iilongithomwa ngaashi oombiga noosindo.

Limwe lyomomahala ngoka ha ga etele Namibia aatalelipo, ombuga. Mombuga omu na oondundu ndhoka aantu ha ya vulu oku londa. Mombuga ohamu vulu okuhingwa kiihauto mbyoka ya opalela.

Iikwamawawa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka aantu haya tekula pomagumbo, iiholelwa ongaashi oombaka, noshowo oondjuhwa. Aantu ohaya tekula iikwamawawa ya kuthemo onyama noshowo omayi ngoka haya li, nenge taya ka landitha.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo ndhoka hadhi adhika moonzo dhomeya. Oohi ohadhi tekulwa kaantu muundama nohadhi vulu oku tekulwa momahala ngayoloka ngena omeya. Oohi aantu ohaye dhi tekula opo yiimonenemo omweelelo nosho woo iimaliwa uuna yekedhilanditha.

Aanafaalama yiimeno mboka aanene oye na iimeno oyindji. Oku tekela kwaanafalama mbano oku li pamaludhi nomaludhi. Aanafalama ohaya fulile ominino ndhoka hadhi ende kohi yevi nuuna koopomba kwa patululwa ohadhi tekele.

Moondundu ohamu adhika omiti noshowo iimeno yomaludhi ga yooloka. Iimeno mbino ohayi vulu yikale nomwenyo ethimbo ele nonando inayi mona omuloka gwagwana ,ngele omuntu okwa etamo nande oshimeno shaza pehala limwe ohashi vulu okusapo mbala.

Iimeno oyili pamaludhi ga yooloka. Iimeno yimwe ohayi mene monkalo dhombepo dha yooloka kiikwawo yimwe ohayi vulu okumena noku koka mombuga nomomamanya moka ihayi mono omuloka gwa gwana.

Pomahala gokutalela po opu na omahala noshowo oondunda ndhoka aatalelipo haya vulu oku longitha. Omahala ngaka oga nuninwa aantu opo ya vule ya vululukwe po noshowo ya lye iikulya yawo.

Oohango mAawambo odhili pamaludhi gatatu, opuna oohango dhoka dhopaveta, aantu haya yi koompangu, pena oohango dhoka hadhi ningile mongeleka, noohango dhopashiwambo hadhi ningile kehala hali ithanwa olufuko.

Ombuga oyo limwe yomomahala moka ihaamu adhika aantu. Mombuga omuna iimeno mbyoka hayi vulu yikale ethimbo yina omwenyo nonande inayi lokwa. Mombuga ohamu adhika iinamwenyo mbyoka ihaayi adhika pomahala galwe.

Omulonga ogwo gumwe gwomoonzo dhomeya. Aantu mboka kaayena oopomba momagumbo ohaya longitha omeya gomomulonga. Molulonga omuna wo oohi nomavo ngoka haa vulu okulya.

Iikwamawawa oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi vulu okutekulwa kaantu. Iiholelwa ongaashi oombaka nosho wo oondjuhwa. Aantu ohaya tekula iikwamawawa ya mone mo onyama nosho wo omayi ngoka haya li nenge haya ka landitha.

Limwe lyomomahala ngoka haga etitha aatalelipo oyendji moNamibia ehala lyEtosha. Metosha ohamu adhiwa iinamwenyo yomokuti ngaashi oondjamba, oonkoshi, oongwe niinamwenyo iikwawo. Iinamwenyo mbino ohayi ya yinwe omeya pehala limwe moka aatalelipo haya vulu okuyi tala popepi.

Aanafaalama oye li pamaludhi gaali, pe na aanafaalama yiinamwenyo nosho woo yiimeno. Aanafaalama yiimeno ohaya kokeke nokukuna iimeno ngaashi: omapungu, omakunde noofukwa opo ya i monene mo iikulya nenge ye yi landithe, opo ya vule okumona mo iiyemo.

Oshikondo shu nafaalama moNamibia oshasimana unene ohashi etele aanafaalama iiyemo nosho wo iikulya ngaashi iikwamboga niiyimati. Iiyemo ohayi ya po una aanafaalama ya landitha iilikolomwa mbyoka ya kutha momapya.

Muuyuni anafaalama pamaludhi gayooloka, muna aanafalama yiimeno noshowo aanafaalama yiinamwenyo. Aanafaalama yiimeno ohaa kunu noku kokeka iimeno nelalakano yakuthe mo iikulya noshowo yeyi landithe po yakuthe mo iiyemo.

Iimeno oyili pa maludhi gayooloka, iimeno yimwe ohayi vulu oku mena momahala ngoka ga kukuta ngaashi mombuga. Iimeno oha yipe aantu oompumbwe ngaashi iikuni, omizile niikulya.

Limwe lyomomahala ngoka haga eta aatalelipo moNamibia, ombuga. Mombuga ohamu adhika iimeno nosho wo iinamwenyo mbyoka ihaayi adhika palwe. Mombuga ohamu adhika woo oondundu, ndhoka aatalelipo ye hole okutala.

Kakele koohi dhomomafuta naandhoka dhomomilonga, aantu yamwe ohaya tekula oohi dhawo yene, ndhoka hayedhi tula monatemba nenge momithima. Ohaye dhi pelemo iikulya.

Aanafaala mboka yena iikunino iinene ngaashi mbyoka yili kEtunda ohaya kunu iimeno okuza kuJanuali sigo oDesemba. Moomwedhi dhoka kaamuna omuloka ohaya longitha omikalo dhayooloka mokutekela iimeno yawo.

Omeya ohaga longithwa kaantu, kiimeno nosho wo kiinamwenyo iinima oyindji. Kakele koma wuwanawa ngoka go meya, ope na wo oma wu winayi go meya, uuna kwa lokwa unene oha ku ya efundja ndyoka ha li etitha oosikola dhipate.

Limwe lyo momahala ngoka ha ga etitha aatalelipo oyendji moNamibia ombuga. Mombuga oha mu adhiwa iimeno niinamwenyo mbyoka ihaa yi adhiwa pomahala galwe. Mombuga oha mu adhiwa wo omamanya omanene noondundu ndhoka aatalelipo haya ithanekele.

Aanafalama oye li pamaludhi, opena aanafaalama yiinamwenyo, po ope na wo aanafaalama yiimeno. Aanafalama yiinamwenyo ohaya tekula iinamwenyo ya yoloka ngaashi oongombe, iikombo, oondjuhwa nayilwe.

Mombuga omuna iimeno noshowo iinamwenyo mbyoka ihaayi adhika pomahala galwe . Mombuga omuna woo omamanya moondundu oonene , ndhoka hadhi etitha aatalelipo moNamibia , yeye ya tale iinima mbyoka kaayi ko kiilongo yawo.

Iikulya hayizi kiimeno oyili pamaludhi gaali. Iiyimati osho wo iikwamboga. Iiyimati oyo iikulya mbyoka hayi liwa inaayi pumbwa okulongekidhwa ngaashi omakwaava, omanga iikwamboga oyo iikulya mbyoka hayi pumbwa okutelekwa ngaashi omatama.

Namibia oha etelwa iimaliwa kaataleli po mboka haye ya moshilongo, yeye ya talele po omahala ga yooloka ngaashi kefuta, Etosha nehala wo hoka kuna oondundu niimeno ya yooloka mbyoka ihayi mene kehe pamwe.

Iimeno oya simana moonkalamwenyo dhaantu. Kiimeno ohaku zi iinima ngaashi iikulya niikuni. Ohayi gandja wo omuzile. Iimeno ohayi gandja iiyimati nenge iikwamboga. Iiyimati ohayi vulu okuliwa inaayi telekwa niikwamboga ohayi pumbwa okutelekwa.

Embakumbaku oha li longithwa kaanafalama koonooli uuna kuna omuloka omuwanawa, evi ngele lya pululwa aantu oha ya kunu mo iilikolomwa ya yooloka ngaashi, omapungu, iilya, iihakautu, niinima iikwawo.

MoNamibia, omuna omahala ogendji gomatelelopo ngoka haga eta aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili, opo ya talelepo oshilongo shika. Pomahala ngoka geli popepi, aantu oya tungapo oondunda, moka aatalelipo mbaka haya vulu okulala.

Muuyuni, omu na omathigathano ga yooloka. Mu na omathigathano gokweenda, gokutondoka, gokuhinga oombasikela, oohauto nayilwe, moka aantu haya kutha ombinga, opo ku talike ngoka ta thiki uutango, uutiyali nuutitatu.

Limwe lyomomahala ngono haga talelwa po kaataleli po moNamibia olyo ombuga. Mombuga ohamu adhika iinamwenyo nosho wo iimeno mbyoka ihaa yi adhika pomahala galwe. Ohamu adhika oondundu nomamanya ngoka ihaa ga adhika kiilongo yilwe.

Aanafaalama yokonooli ohaya longitha oombakumbaku mokupulula evi, uuna kuna omuloka omuwanawa, omambakumbaku oha ga pulula evi opo aanafaalama ya wape ya kune iilikolomwa ya yooloka ngaashi omapungu nomakunde.

MoNamibia omuna ogendji ga yooloka gomatalelopo. Aatalelipo ohaa zi kiilongo yawo, ta yeya yatalelepo omahala ngaashi ombuga moka tamu adhika iimeno niinamwenyo, kefuta oshowo metosha moka tamu adhika iinamwenyo yomokuti.

Monena aantu oyendji otaya tungu omagumbo gawo. Mokuninga shika ohaya tete po omiti, omiti odha simana moonkalamwenyo dhaantu oshoka ohadhi gandja iikulya oshowo oompumbwe dha yooloka. Uuna omiti dha tetwa po ohashi etitha embugale ko.

Opo omeya ga kale ga yela go gawape okunuwa, aakonakoni ohaya tutsu omeya ngoka, taya longitha iinima ya yooloka, opo ya mone ngele otaga vulu okunuwa kaantu.

Namibia okuna omahala gomatalelepo ogendji ngaashi Etosha nosho woo ombuga. Omahala ngano gamwe opena oomdunda dhoka aantu haya lala uuna ta yeya ya talelepo taya zi kiilongo nokomahala geli kokule.

Iinamwenyo oyili pamaludhi gaali, iinamwenyo yomokuti oshowo iitekulwanamwenyo. Iitekulwanamwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa pomagumbo ngaashi iikombo noongombe. Iinamwenyo yomokuti oombyoka yili momakuti ngaashi oongwe, oonkoshi nayilwe.

Iinamwenyo oyili pamaludhi gaali, opuna iitekulwanamwenyo nosho wo iinamwenyo yomokuti. Iitekulwanamwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo ngaashi iikombo noonzi omanga iinamwenyo yomokuti ongaashi oonkoshi, oongwe niinamwenyo yilwe.

Namibia okuna omahala ogendji go matalele po ngaashi: Etosha, efuta nosho wo kombuga. Omahala ngaka oha pu tungwa oondunda, opo aatalelipo mboka ya za kokule ya lale mpoka, yo ya wape okulanda iinima ngaashi iikulya.

Momahala ngashi ngoka iha ga mono omuloka omunene ngashi mombuga, ohamu adhiwa iimeno iishona lela mbyoka hayi vulu oku kala momahala ngaka ethimbo ele nonando kayi mona omvula. Momahala ngaka ohamu adhikwa wo iinamwenyo oshowo oondundu no mamanya.

Namibia okuna ekwatathano ewanawa niilongo oyindji shimwe shomilongo mbino oChina. China oha gandja omakwatho omawanawa kAanamibia ngaashi uuna kweya oshikukuta ohaya gandja omapukululo kiinima yayooloka ngaashi kuunafalama.

Aanafaalama oyeli pamaludhi gaali, opuna aanafaalama mboka aanene naanafaalama mboka aashona. Aanafaalama mboka aashona ohaya kutha mo ike shokulya ihe aanafaalama mboka aanene ohaa kunu iinima oyindji opo yi imonene mo iiyemo.

Omeya ompumbwe yimwe yasimana moonkalamwenyo dhaantu, dhiimeno nosho wo dhiinamwenyo. Aantu ohaya longitha omeya okuyoga omalutu gawo, iizalomwa, oku longekidha iikulya nosho wo oku tekela iimeno, yishiwe yi koke yo ya kuthe ko iilikolomwa.

Namibia oku na iinamwenyo yomokuti oyindji mbyoka hayi e titha aatalelipo oyendji moshilongo. Iinamwenyo yomokuti mbika oyindji oyi li mehala ha li ithanwa Etosha. Metosha omu na iinamwenyo yomokuti ya yooloka ngaashi oongwe oshowo oonkoshi.

Iimeno oyili pamaludhi ogendji. Iimeno yimwe oyili hayi gandja iikulya iikwamboga nosho woo iiyimati, ihe iimeno yimwe ihayi gandja tuu nande iikulya yasha. Iimeno yimwe ohayi gandja owala iikuni nosho woo omizile.

Mo Namibia omuna omahala ogendji gomatelelepo ngaashi Etosha moka mwa edhililwa iinamwenyo yomokuti, kefuta noshowo ko Ruacana. Omahala ngano ohage etitha iimaliwa mo Namibia sho aatalelipo hayazi kiilongo yawo yeye yegatalelepo.

Aanafaalama oyeli pamaludhi gaali opena aanafaalama yiimeno noshowo aanafaalama yiinamwenyo, aanafaalama yiimeno ohaya meneke noku kokeka iimeno ngaashi iilya, omakunde nomapungu.

Namibia oli na omahala ogendji gomatalelopo ngaashi omafuta, Etosha nayilwe moka aatalelipo ha yeya moshilongo yeye ya talelepo omahala ngaka. Omahala gamwe ogeli wo moondundu moka tamu adhika omamanya.

Iitekulwanamwenyo oyo mbyoka hayi tekulwa pomagumbo kaantu. Iitekulwanamwenyo ongaashi: oongombe, oonzi, iikombo, oondjuhwa niikwawo. Iitekulwanamwenyo ohayi tekulwa aantu yi imonene mo iiyemo uuna ye yi landitha po nenge ya mone mo iikulya.

Namibia okuna omahala ogendji gomatalelepo ngaashi, Etosha, ombuga nosho wo efuta. Omahala ngano opwatungwa oondunda dhoka aatalelipo mboka taya zi kondje yoshilongo haya vulu okulala nosho wo okulya.

Iimeno oya simana moonkalamwenyo dhaantu. Iimeno ohayi pe aantu iikulya noshowo oompumbwe dhomizile. Kiimeno ohaku zi wo iiti mbyoka hayi vulu yi longithwe oku eta po iinima ngaashi iipundi, iitaafula noshowo iipilangi mbyoka hayi longithwa okutulwa koondunda.

Aanafalama oyeli pamaludhi gaali puna aanafalama yiimeno noyiimuna. Aanafalama yiimeno ohaya kunu noku kokeka iimeno ya yooloka, moka taya vulu okukutha mo iikulya noshowo ye yilandithe yamone iiyemo.

Aantu ihaya longitha omeya oku tekela iimeno, yi wape yi koke yo ya kutheko iikulya. Nokulongekidha iikulya aantu ihaya longitha omeya moku opaleka iinima ngaashi omahauto, omagumbo, nosho tuu.

Iimeno oyili pamaludhi ga yooloka .Iimeno yimwe ohayi mene momahala ngaashi ombuga ihe yimwe ohayi mene momahala moka muna omuloka omwaanawa na uuna kwaloka omuthitu ohagu kala gwa thita unene nohamu endwa nuudhigu.

Iimeno ohayi tula ko iiyimati yaayooloka mbyoka ,aantu haali iiyimati yimwe ohayi vulu yi liwe imayi telekwa omanga yimwe hayi liwa nge ya telekwa omatama ogo gamwe go miikulya mbyoka hayi vulu okuliwa inayi telekwa nenge ya telekwa.

Iinamwenyo oyili pamaludhi gayooloka. Iinamwenyo yimwe ohayi ende pevi, yimwe ohayi tuka mombanda nayimwe oyili momeya. Iinamwenyo mbyoka hayi tuka pombanda ohayi ithanwa oondhila. Oondhila iinamwenyo mbyoka yina omawanawa gaali oshowo omagulu gaali.

Kiimeno oha kuzi iikulya yili pomaludhi gaali gakuzi iiyimati noshowo iikwamboga. Iiyimati oyo iikulya ndyoka hayi vulu okuliwa yo inayi pumbwa okutelekwa omanga iikwamboga oyo iikulya ndyoka hayi pumbwa okutelekwa . Iikwamboga ongaashi oomboga.

MoNamibia omuna efuta nosho wo omilonga odhindji. Momilonga no mefuta ohamu adhika oohi, oohi mefuta odhi limo dho maludhi no maludhi. Aantu yamwe ohaya tekula oohi dhawo yene momithima nosho wo moondama, moka haye dhi pele iikulya.

Kakele koohi dhomefuta naandhoka hayi ya momilonga, aantu ohaya vulu oku tekula oohi dhawo ndhoka taya tula moondombe nomomahala ga yooloka, ta yedhi pele mo iikulya noshowo oku lundulula omeya ngoka yedhi tula.

MoNamibia omuna ombuga moka hamu adhiwa iimeno noshowo iinamwenyo mbyoka ihaayi adhiwa pomahala galwe, kakele kwaambika omuna woo oondundu nomamanya omanene ngoka haga etitha aatalelipo yeye moshilongo shetu.

Iiyenditho oyo iinima mbyoka hayi fala aantu pomahala gi ili nogi ili. Iiyenditho ongaashi oohauto, oondhila nosho wo oosikepa. Iiyenditho oyili pamaludhi puna iiyenditho yopevi, iiyenditho yomomeya osho wo iiyenditho yopombanda

MoNamibia omuna omamanya omanene, haga adhiwa moombuga noshowo omahala ngaashi Ruacana. Omamanya ngoka ohaga etitha aatalelipo oyendji moshilongo, mboka hayeya okutala omamanya ngoka ihaa mono kiilongo yawo.

Iinamwenyo yomokuti oyili pamaludhi ogendji. MoNamibia omuna iimamwenyo oyindji ngaashi oondjamba, oompinda, oonkoshi niinamwenyo iikwawo. Iinamwenyo mbino ohayi vulu yiningilwe omiyonena kaantu mboka haya kala ya hala okukuthako ngaashi ominkati niinima iikwawo yekeyilandithepo.

Namibia okwa yambekwa nefuta ndoka hali mu etele iimaliwa. Iimaliwa ohayiya uina aatalelipo yeya moshilongo yeye yatale efuta. Mefuta ohamuzi woo oohi ndhoka Namibia ha landitha kondje yoshilongo noshowo meni lyoshilongo.

Muuyuni omu na iimeno yomaludhi ogendji. Monale iimeno oya liko oyindji kombanda yevi ashike aantu oya tetapo nokuyelekapo iimeno ya tungepo omagumbo komahala hoka kaakuna aantu oyendji okuna omithitu.

Monooli ngele tashi ya kokukanda aanafaalama ohaya longitha omayemele noonyala, ihe aanafaalama mboka aanene ye na oongombe odhindji ohaya longitha omashina uuna taya kanda.

Aanafalama yokonooli ohaya pulula nomambakumbaku uuna omuloka gwaloka nawa, ohay kunu iinima yayooloka ngaashi iilya, omakunde, oofukwa nosho woo omapungu ngoka haakuthamo yalye naayimwe wo hakalanditha opo yakuthemo iiyemo yawo.

Omeya ogo gamwe go moompumbwe dhoka dha pumbiwa kaantu, kiimeno nokiinamwenyo. Omeya ohaga longithwa okutekele iimeno, okupa iinamwenyo okulya, okuyoga iikutu nosho woo omalutu gaantu. Omeya ogo omwenyo.

Oondhila odhi li pamaludhi ga yooloka. Opu na oondhila ndhoka hashi vulu okutekulwa ngaashi oondjuhwa noombaka . Opu na woo oondhila dho mokuti ngaashi omakola, omakodhi nadhilwe . Oondhila iinamwenyo mbyoka yi na omagulu gaali nomawawa.

Iinamwenyo oyi li pamaludhi gaali. Opu na iinamwenyo yomokuti noshowo iitekulwanamwenyo. Iinamwenyo yomokuti oyo mbyoka yi li kokule nomagumbo gaantu ngaashi oongwe noonkoshi. Iitekulwanamwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo kaantu ngaashi oongombe niikombo.

Namibia okuna omahala oge ndji go ku talela po omahala ngaka omwakwatelwa ombuga , mombuga mu ka oha mu adhika oondundu, iinamwenyo nosho wo iimeno mbyoka ka yi mena pulwe, aatalelipo oye hole oku talelapo oombuga nokuthaneka uuna etango tali toko.

Kiimeno oha kuzi oompumbwe odhindji dhasimana kaantu noshowo kiinamwenyo ,kiimeno oha kuzi iikulya mbyoka hayivulu yikale iiyimati nenge iikwamboga ,kiimeno oha kuzi wo oopaala dhoka aantu haalongitha oku tungitha omagumbo.

Aatalelipo oyendji ohaye ya MoNamibia, ya talele po omahala gi ili nogi ili. Omahala ongaashi efuta, ombuga, nomahala giinamwenyo ngaashi Etosha. Moombuga ohamu adhika iinamwenyo niimeno mbyoka ihaayi adhika pomahala gi ili. Ohamu adhika wo oondundu.

Shimwe hashi etitha aataleli oyendji moNamibia iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti oyili momahala gayooloka yimwe oyili mehala enene hali ithanwa Etosha. Iinamwenyo mbika yomokuti yayooloka ongaashi oondjamba, oongwe, oonkoshi niinamwenyo yilwe.

Mombuga ya Namibia ohamu adhika iimeno niinamwenyo mbyoka kayi adhika pomahala galwe. Ohamu adhika wo iinima ngaashi oondundu, omamanya omanene nomashona. Ngoka aatalelipo haye ya moshilongo ya tale mbyoka kaya mona koshilongo shawo.

Iitekulwa namwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Shimwe shomiitekulwa namwenyo ongombe. Kongombe ohaku zi iinima oyindji yasimana. Ohakuzi ooniga ndhoka aantu haya vulu oku longitha moku kola. Ohakuzi woo oombaza ndhoka hadhi longithwa miinima ya yooloka, omahini, onyama niinima iikwawo.

Omeya oge na oshiponga. Uuna omuloka ogundji nogwa dhiginina, omeya ohaga ningi efundja. Efundja hali etitha aanasikola opo kaaya ye koosikola, oshoka oosikola ohadhi pata omolwa omeya ogendji unene, moka itamu vulu okweendwa kaanasikola.

Muuyuni omu na iinamwenyo pamaludhi gaali ngaashi iitekulwanamwenyo nosho iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti ongaashi oondjamba, oongwe noonkoshi ndhoka hadhi adhiwa mehala ngaashi mEtosha moNamibia.

Muuyuni omuna iimeno pamaludhi ogendji. Iimeno yimwe ohayi gandja iikulya yiikwamboga nayimwe ohayi gandja iiyimati. Iimeno yimwe iha yi gandja nande iikulya yasha. Oha yi gandja ompumpwe dhayooloka ngaashi omiizile noshowo.

Mombuga omu na oondundu dhoka hadhi eti thwapo koombepo, uuna ombepo tayi pepe ohayi etapo nduno oondundu dhomaludhi ga yooloka, dhimwe oonde, na dhimwe oohupi, na dhimwe oha dhi vulu okulondwa kaantu, oondundu dhino ohadhi etitha oshimaliwa moNamibia sho aatalelipo haye ya ya talelepo ombuga.

Namibia okuna efuta dyoka hali mu etele iiyemo. Kakele kaatalelipo mboka hayeya ya talelepo efuta, mefuta ohamuzi woo oohi dhomaludhi ga yooloka ndhoka hadhi kwatwa noku fala kiilongo yili taya landitha.

Iinamwenyo oyili pamaludhi gaali. Opu na iitekulwanamwenyo nosho wo iinamwenyo yomokuti. Iitekulwanamwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo kaantu opo ya kuthe mo iikulya, yo ya mone iiyemo. Iitekulwanamwenyo ongaashi: oonzi nosho wo oongombe.

Aanafaalama mboka ye na iikunino iinene ohaya kunu iiyimati noshowo iikwamboga omvula ayihe. Ohaya tekele iimeno mbika momikalo dha yooloka. Ohaya vulu okutekela taya longitha omayemele noshowo taya longitha ominino.

Omeya oga simana moonkalamwenyo dhaantu, dhiimeno, noshowo iinamwenyo. Omeya ohaga longithwa kaantu okutekela iimeno, okuyoga omalutu niikutu, okuteleka, nayilwe. Omeya haagehe haga kala gayela.

Uuna kuna omuloka omuwanawa , aanafaalama ohaya longitha omambakumbaku . Omambakumbaku ohaga pulula evi opo aanafaalama ya wape yakune iilikolomwa yayooloka. Aanafaalama ohaya kunu iinima ngaashi omakunde , omapungu , iilya nosho tuu .

Oshikondo shomatalelepo ngele tashi ya moNamibia, ohashi e ta iiyemo oyindji oshoka aatalelipo ohaya ende taya zi kiilongo yayooloka, taye ya yatalele po omahala gayooloka moNamibia.

Aanafaalama mboka aanene ohaya kunu iimeno omvula ayihe. Poomwedhi ndhoka kaadhi na omvula, yo ohaya longitha omikalo dha yooloka okutekela. Haya tekele taya longitha omunino, omayemele nayilwe.

Namibia okuna efuta ndyoka hali mu etele iiyemo . Iiyemo mbika ohayi yapo uuna aatalelipo yeya moshilongo yeye yataalelepo efuta nenge oohi ndhoka dhili mefuta dha kwata nenge nokulandithwa kiilongo yiili noyiili.

Iinamwenyo oyi li pamaludhi gaali. Pe na iitekulwanamwenyo po opu na wo iinamwenyo yomokuti. Iitekulwanamwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu pamagumbo, ngaashi oombwa, uumbishi, iikombo, oonzi, oongombe noshotuu.

Okuna uunafaalama wa yooloka. Kuna uunafaalama wiinamwenyo noshowo uunafaalama wiimeno. Uunafaalama wiinamwenyo aantu ohaya tekula iimuna ya yooloka ngaashi oongombe, iikombo, oondjuhwa nayilwe.

Momilonga noshowo Mefuta ohamu adhiwa iinamwenyo yayoloka yimwe yomiinamwenyo hayi adhiwamo oohi, oohi ohadhi liwa kaantu noshowo kiinamwenyo yayoloka. Aantu yamwe ohaya tekula oohi dhawo moondama dhoka haathe.

Omeya ogo oshipumbiwa shimwe sha simana monkalamwenyo dhaantu niimeno noshowo iinamwenyo, omeya ohaga longithwa oku tekela iimeno, okuyoga iikutu, omalutu noshowo okuteleka iikulya. Oomeya ogo omwenyo.

Namibia okuna omahala ogendji gomatalelepo omahala ongaashi Etosha moka mweedhililwa iinamwenyo yomokuti, efuta osho woo ombuga. Mombuga ohamu adhika iimeno nosho woo iinamwenyo mbyoka ihayi adhika pomahala gamwe. Mombuga ohamu adhika woo oondundu nomamanya.

Namibia okuna omahala ogendji gokutalelapo ngaashi efuta, Etosha nomahala omakwawo, omahala ngano gomatalelepo opena nduno oondunda dhoku lala moka aatalelipo mboka taazi kondje yoshilongo haavulu oku lala.

Iimeno oya simana moonkalamwenyo dhaantu nosho wo dhiinamwenyo. Kiimeno ohaku zi iikulya yomaludhi gopaali, iiyimati niikwamboga. Kiimemo ohaku zi wo iiti mbyoka hayi vulu okulongithwa kaantu opo ya ete po iitaafula niipundi.

Iinamwenyo oyi li pamaludhi gaali. Opu na iitekulwanamwenyo, noshowo iinamwenyo yomokuti. Iitekulwanamwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo ngaashi oonzi, oongombe, iikombo, oonkambe, nosho tuu.

Omeya ga kaka ohaga vulu oku eta omikithi moshigwana ngaashi unene maanona. Aakonaakoni ohaya kutha nduno omeya ngano ye ke ga konaakone, opo ya tseye ngele otaga vulu okunuwa.

Namibia okwa yambekwa nomahala ogendji gomatalelepo ngaashi Ruacana, Etosha noshowo ombuga. Oshikondo shUutalelipo otashi e tele iimaliwa oyindji moNamibia uuna aatelelipo taya zi kondje yiilongo taye ya okutalela po Namibia.

Omeya ogena omawuwanawa noshowo omawinayi uuna omeya ga ningi ogendji ohaga etitha efundja, shoka hashi etitha oosikola odhindji dhi pate nuunona wukale wuli konima. Omeya ogena wo uuwanawa ngoka aantu haye ga longitha.

MoNamibia omu na omahala ogendji gomatalelepo moka aatalelipo haya zi kiilongo yayooloka ye ye yatalelepo Namibia, omahala ongaashi efuta, Etosha nosho wo moondundu moka hamu adhiwa iimeno niinamwenyo noondundu dhoka ihadhi adhwa pomahala galwe.

Iitekulwa namwenyo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu pomagumbo. Iitekulwa namwenyo ongaashi oonzi, oongombe niikombo. Koongombe ohakuzi omawuwanawa ogendji. Ohakuzi onyama nomahini ngoka aantu aantu haya vulu okulya noshowo ombanza.

Iitekulwa namwenyo oyili pamaludhi gayoloka ngaashi oongombe, nosho woo oonzi. Iitekulwa namwenyo yimwe ongaashi oohi ndhoka aantu haye dhipele iikulya moondama nomithima dhivule okukoka yo yamonemo iikulya noye kedhilandithepo yavule yiimonenemo iiyemo.

Limwe lomomahala ngoka haga etitha aataleli po oyendji moNamibia ombuga, mombuga ohamu adhiwa iinamwenyo nosho wo iimeno mbyoka ihayi adhika momahala galwe. Mombuga ohamu adhiwa wo oondundu nomamanya omanene ngoka haga etitha aataleli po oyendji.

Omeya oga simana moonkalamwenyo dhaantu, iimeno oshowo iinamwenyo. Aantu ohaya longitha omeya mokuyoga iikutu yawo nohaya longitha wo omeya mokulongekidha iikulya. Uuna pwaana omuloka omuwanawa, ohaku kala ku na oshikukuta.

Mombuga ohamu adhiwa iinamwenyo noshowo iimeno mbyoka ihayi adhiwa pomahala galwe. Mombuga ohamu adhiwa wo oondundu nomamanya ngoka haga etitha aatalelipo ye ye moNamibia, ye ye ya tale iinima mbyoka kaya mona kiilongo yawo.

Omeya ogo gamwe gomiinima mbyoka yasimana kaanafalama, uuna omuloka kaaguli nawa aanafalama ohaya longitha omeya oku tekela iimeno yayo taya longitha omayemele nenge ominino. Aanafalama ohaya longitha omeya okuyoga iilikolomwa.

Iikulya mbyoka hayi zi kiimeno, oyi li pamaludhi gaali. Pu na iiyimati po pu na iikwamboga. Iiyimati oyo iikulya mbyoka hayi liwa inaayi pumbwa oku longekidhwa. Iikwamboga oyo iikulya mbyoka hayi vulu okutelekwa noku longekidhwa. Iikwamboga ongaashi omapungu nomatama.

Uuna kwaa na omuloka omuwanawa. Aanafalama mboka aanene ohaya longitha omikalo dhi ili nodhi ili okutekela iimeno yawo. Ohaya tekele iimeno yawo taya longitha omayemele nosho wo ominino, opo iimeno yawo yi tule ko yo ya wape ya mone mo iikulya.

Kakele koohi dhomefuta aanafalama yamwe ohaya tekula oohi moondama. Omo hayedhi pele iikulya noshowo taya lundulula omeya opo dhi wape dhi koke yoyedhi landithepo.

Omvula ngele yaloko nawa aanafaalama konooli ohaya pulula omapya gawo taya longitha omambakumbaku. Evi ngele lyapululwa aanafaalama ohaya kunu iinima ngaashi omapungu, omakunde iilya noshotuu opo yiimonenemo iikulya.

Omeya oga simana noonkondo kaantu , kiinamwenyo noshowo kiimeno .Omeya ngoka gwomomilonga nangoka gwomefuta ohamu zi oohi dhoka aantu hali. Oohi dhino odha yoloka nodhi li omaludhi nomaludhi ,dhoka hadhizi mefuta ohadhi hi wo kondje hoshilongo

Kakele koohi dhomefuta, aantu yamwe ohaya tekula oohi dhawo moondombe nenge momithima. Oohi ndhino ohaye dhi pele mo nduno iikulya yo taya lundulula omeya opo yi imonene omweelelo oshowo iiyemo.

Aanafaalama mboka yena iikunino iinene ngaashi mboyoka yili komatunda, ohaya kunu noku kokeka iimeno oyindji, opo ya kuthemo iikulya yawo yene, yo woo yaka landithe iinima mbika. Iikulya ongaashi iihakautu, omatama noomboga.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yoolokathana mokutekela iimeno. Yamwe ohaya longitha omayemele, omanga yamwe haya longitha ominino dhomeya.

MoNamibia omuna ehala hali talelwapo hali ithanwa Etosha, moka muna iinamwenyo mbyoka kayishi iitekulwa ngaashi oonkoshi, oondjamba, uumenye nayikwawo ya gwedhwapo . Aatalelipo ohaya vulu yeyi mone popepi uuma yeya pehala lyokunwa omeya.

Ookume yatatu oya katalelapo ehala oomeme oyeli yakuutumba taya popi omanga kume kawo komumati oye elu pesiga ta shoko omakala atega gateke yo ya othe onyama.

Namibia oku na omahala gomatalelepo ogendji moka aatalelipo haya vulu okutala, okukuutumba, omanga ya tala omulonga nenge efuta.